Ikiyaga kinini ciza cane giteye igomwe, gikikujwe n'ubwatsi bwinshi burebure bufise Ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba harimwo ubwoko bwinyoni bumwe bugurtse ubundi buhagaze.

Ikibanza kinini ciza cane cagutse cubakiye neza mu mbaho z'ibiti kirimwo ubwoko bw'igikoko bita inka zifise amabara yera n'ayirabura z'ingirakamaro mu gutanga amata.

Umurima wagutse mwiza cane uteye igomwe, ugabubwe n'imirongo myinshi itandukanye ,myinshi muriyo mirima itewemwo ,ikawa, iyindi Ibiharage izindi nazo zikaba zirimwo umuceri.

Ubwoko bw'igiko bita inkende ,gifise amoya menshi yirabura n'amaso ahishiye kikagira amaboko n'amaguru ,cugaraniye mu kibanza cubakiye neza mubiti vy'ivyuma n'itsinga.

Umurima mwiza wagutse uteye igomwe, utewemwo ibiterwa bifise amababi mato mato afise ibara ry'urwatsi rubisi. Hakaba harimwo abakenyezi bane baje kubagariramwo kugira bizomere neza.

Itongo rinini cane ryuzuye Ibiti birebire hamwe n;ubwatsi bwinshi busa n'icatsi ririmwo ishirahamwe ry'abagabo n'abakenyezi bahahuriye hamwe n'ubwoko bw'impene borora.

Ibitegwa bikuze vyiza cane imana yaremye bita amashu bifise ibara ry'urwatsi bimerera hasi mu murima munini bifise akamaro keza ku mubiri no kubarwaye bose.

Ikibanza ciza cane cagutse gikikujwe n'ibiti vyinshi cubakiye neza mu biti vy'ivyuma birebire bashiramwo ubwoko bwinshi bw'ibikoko abanyamahanga baza ngo bihweze.

Ubwato bikomeye bubajije mumbaho buhagaze hagati mukiyaga ciza cane cagutse Imana yashize kwisi gikikujwe namazu hamwe n'imisozi myinshi yuzuye ibiti bifise ibara ryurwatsi rubisi.

Agaseke kanini kajishe kuzuye ibiterwa bita ibiraya ,kari hasi mukigo impande y'inzu, gakikujwe n'intebe zibiri zibajwe mumbaho z'ibiti zikomeye cane.

Ubwoko bw' ibikoko bita inkoko buriko butembera mwitongo rinini ryuzuye ubwatsi bwo gusasira zikaba zifise akamaro ko gutanga amagi iyo zagaburiwe neza.

Umurima munini mwiza cane uteye igomwe ugabuwemwo kwinshi n'imirongo myinshi itandukanye ifasha amazi kurengana, nyinshi murizo itewemwo ikawa izindi zigaterwamwo imiceri iyindi ibiharage.

Umurima mwiza wagutse wuzuye ubwatsi bwinshi ukaba urimwo n'ibiti vyubakiye uri impande y'umusozi muremure utewemwo ibiti vyinshi vy'amababi maremare akaba harimwo n'abakobwa babiri bikoreye inkwi.

Umurima mwiza cane munini ugabuwemwo gatanu n'amabuye yubakiye neza kugirango imvura ntizohitane ibiterwa biteye muriwo, ukaba ikikijwe n'impome z'impangu yinzu.

Ubwoko bw'ibikoko IMANA yaremye bita imbata, bikaba bifise ibara ryera hafi umubiri wose n'amaguru afise amabara y'umuhondo, bikaba bifise n'umunwa usongoye cane.

Ubwoko bw’ Igikoko bita isake ,imwe mu bundi bwoko bwinshi bw’inkoko ihagaze mw’itongo ry’ubwatsi bwinshi bufise ibara ry’urwatsi rubisi ikaba ifise akamaro ku mubiri.

Ubwato bwiza bwagutse bwubakiye neza mu mbaho z'ibiti basize amabara atukurana y'ubururu zikaba zifise ivyuma hejuru buhagaze ku musenyi urimande y'ikiyagaciza cane.

Ikibanza kinini ciza cane cagutse cubakiye neza mu mbaho z'ibiti gikikuje ubwoko bw’ibikoko bita inka zifise amahembe maremare cane. Abantu baje gushengerera.

Inyubako y'inzu yubatswe neza mu mpome zifise amabara y'ubururu yuzuye ubwoko bw'ibikoko bita inkoko zimwe zikaba ziriko zirafungura izindi zitembera hakaba n'izindi ziryamye.

Ikibanza ciza cane cagutse gikikujwe nibiti vyinshi, cubakiye neza mubiti vy'ivyuma birebire bashiramwo ubwoko bwinshi bw'ibikoko ngo abanyamahanga baze kuvyihweza.

Itongo rinini ryagutse ririmwo utirima dutoduto twubakiye m'utugunira dufise ibara ry'ugwatsi rubisi dushigikiwe n'ibiti vyinshi tukongera tugakingigwa n'izuba hejuru.

Umugabo ahagaze m'umurima mwiza cane uteye igomwe utewemwo ibiterwa bifise amababi y'ibara y'urwatsi rubisi, akaba afise mu minwi icuma gikingira ingwara z'ibiterwa vyiwe.

Umurima munini mwiza cane uteye igomwe, utewemwo igiterwa bita itomati, hakaba hariho umugabo afise mu minwe icuma gikingira ingwara ibiterwa kugira yirinde umwimbu muke.

Akadobo gato kari mu bwoko bw'ibikoko butobuto bita indagara bukomoka ku bwoko bw'amafi barya babanje ku buroba mu kiyaga bubamwo ukaba bufise akanovera.

Ikiyaga kinini cagutse gose ciza cane gikikujwe mumpande zose n'imisozi myinshi iriko ibiti vy'ugwatsi rubisi mu kirere hariyo ibicu vyera cane

Ikibanza cagutse cubakiye neza, gishigikiwe n'ivyuma bifise amabara atukura, cuzuye ubwoko bw'ibikoko buto buto bita indagara, bukomoka ku bwoko bw'amafi. Baburya babanje kuburoba mu biyaga bubamwo.

Ubwoko bw'igikoko bita i samaki zifise isano n'ubwoko bw'amafi baroba mu kiyaga ziri gucuma hejuru y'umuriro ziri ko zirozwa ngo ziribwe n'abantu.

Ikibanza kinini ciza cane cagutse cubakiye neza mu mbaho z'ibiti, bujujemwo ubwoko bw'ibikoko butobuto bita indagara bukomoka ku bwoko bw'amafi barya babanje kuroba.

Akadobo kagutse kera kuzuye ubwoko bw’ ibikoko butoduto bita indangara ,bukomoka kubwoko bw'amafi baburya babanje kuburoba mukiyaga bubamwo.

Umurima munini cane mwiza wagutse utewemwo ibiti vyinshi vyama igitegwa bita igitoke, bifise amababi maremare cane afise ibara ry'ugwatsi rubisi, bikaba biryoshe iyo biribwe.

Itongo rinini ry'agutse rirerire ryuzuye ubwatsi bwinshi cane n'ibiti vyinshi bisanzaye biteweho bifise amabara y'ugwatsi rubisi hakaba hariho n'intsinga hejuru z'amatara.

Umurima mwiza munini muremure wagutse wuzuye ubwatsi bwinshi hasi , utewemwo ibiterwa vyinshi vy’ibigori bifise amababi maremare y’ibara ry’urwatsi rubisi n’ayandi atukura.

Itongo ryagutse gose rigabuwemo kubiri n'ibiti birebire bifise amashami y'urwatsi rubisi igihande kimwe n'umurima urimye neza bimirije guteramwo imbuto z'amashu.

Itongo rinini rikikujwe n'impome ritewemwo ubwoko bwinshi bw'ibitegwa vy'ingirakamaro, muri vyo hakaba harimwo igitoke, ibiharage n'ibiti vyo ku gishigikira hamwe n'irengarenga.

Igiti ciza giteye igomwe gifise amashami n'amababi menshi afise ibara ry'ugwatsi rubisi amera icamwa bita ivoka rifise akamaro keza ku mubiri wacu.

Itongo rinini ryagutse ririmye neza ritewemwo ibiterwa vy'amababi mato mato afise ibara ry'urwatsi rubisi rikaba rigabuwemwo mu mirongo myinshi ituma amazi y'imvura atemba neza.

Itongo rinini ryagutse riteye igomwe, ritewemwo ibiterwa bitandukanye bifise amababi y'urwatsi rubisi hakaba hariho n'inzu zibiri zubakiye muma tafari.

Itongo rinini ryagutse rigabuwe n'ibiti birebire bifise amashami mato mato, igihande kimwe kikaba kirimye neza cimirije guterwamwo imbuto, ikindi gihande cuzuye ubwatsi bwinshi.

Itongo rinini ryagutse ririmwo umurima bateyemwo ibiti vyinshi birebire, bifise amashami n'amababi maremare, afise ibara ry'urwatsi rubisi. Kimwe murivyo camaze kumera igitoke.

Umurima mwiza cane wagutse Imana yaremye ukikujwe n'ibiti vyinshi bitandukanye ukaba urimwo n'ivyatsi vyinshi bita irengarenga impande yaho hakaba hubakiye inzu yanyen'itongo.

Umurima munini mwiza cane wagutse utey'igomwe utewemwo ibiterwa vy'amababi afis'ibara ry'urwatsi rubisi, abagabo bande bawugazemwo bariko barasoroma ivyamaze kwera.

Umurima wagutse munini mwiza cane utewemwo ibiterwa bita ibiharage bifise amababi y'ibara ry'urwatsi rubisi, hakaba harimwo n'umuntu afise n'imikerera yavyo mu biganza.

Ubwoko bw'ibikoko bita impene zihagaze mw'itongo rinini ryagutse, ryuzuye ubwatsi bwinshi n'ibiti vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi, hamwe n'amazu y'abungere baziragiye.

Itongo rinini ryagutse ryiza cane riri impande y’umusozi muremure ritewemwo ibiterwa bifise amababi y’ibara ry’urwatsi rubisi , muri vyo hatewemwo ibiterwa vyitwa imyumbati.

Itongo rinini cane ryagutse, ririmye neza. Ritewemwo ibiterwa vyiza bita ibigori, rikaba rigabuwe n'imirongo myinshi ngo amazi umukenyezi ari mu mirima ariko aravomera, atembee neza mu biterwa.

Ubwoko b'ivyatsi bimerera mumirima myinshi itandukanye, iyo gikuze kimera amahwa hejuru kandi kikongera kikonona uburyohe bw'icamwa canke igiterwa caterewe impande yaco

Ikibanza kinini cagutse, abagabo babiri basasiyemwo amahema kugira bashiremwo umwimbu mwinshi baronse wigiterwa bita ibigori, kikaba kir'impande y'umurima munini mwiza cane .

Umurima munini mwiza cane wagutse utewemwo ibiterwa bibiri kimwe ni igitoke ibindi ni ivyamwa bita inanasi abakenyezi n'umugabo umwe bawuhagazemwo bariko barabisasira.

Ikibanza kinini cagutse giteye igomwe cubakiye neza muvyuma bimwe bifise amabara atukura ibindi vy'imbaho bazingiyeko intsinga bagashiramwo ibigori baza kugosora.

Umurima utewemwo igiti c'igiterwa bita Umucungwe camaze kumera ivyamwa kumpande zose, zimwe zimwe zifise amabara y'urwatsi rubisi ayandi y'umuhondo kikongera kikaryohera cane abana.

Itongora inini ryagutse riteyigomwe riri impande y'umusozi muremure n'ikiyaga rikikujwe n'ibiti vyinshi bitandukanye ritewemwo ibiterwa vy'ubwoko bwinshi butandukanye muri vyo hakaba harimwo igiterwa c'i kigori.

Umugabo yirabura ahagaze mu murima munini wiwe mwiza cane wagutse, yateyemwo imbuto nyinshi akaba yagiye gusoroma ibigori vyiza vyari vyawerewemwo ngo abigurishe.

Ikibanza kinini ciza cane cagutse cubakiye neza m'umbaho z'ibiti bakibitsemo umwimbu mwinshi w'ibiterwa bita ibiraya, vy'ubwoko bwinshi butandukanye bajana kugurisha.

Ubwoko bwinshi butandukanye bw'igiterwa bita imyungu, bifise akamaro keza k'umubiri biribwa birinze guca m'umazi ashushe kandi bikaba bimerera hasi mu murima.

Abagabo n’abakenyezi bahagaze mu kibanza kinini bita isoko , kigurishwamwo imbuto nyinshi zitandukanye z’igiterwa bita ikiraya , bamwe bariko barazigurisha abandi bazisuma bazijane muhira.

Umukenyezi mwiza yambaye agapira gatukura n'igitambara mu mutwe yikoreye isuka yiwe ku bitugu, akaba ahagaze hagati mu murima wiwe wagutse, yagiye kurimiramwo.

Itongo rinini ryagutse ririmye neza, ririmwo abakenyezi bane bafise amasuka, bagiye gusoroma ubwoko bw'igitegwa bita ibiraya, bajana gushora mu masoko.

Umurima mwiza cane wagutse, Imana yaremye urimwo ibiti vyinshi vy'ibigori bifise amashami maremare afise ibara ryurwatsi rubisi n'utwatsi hejuru yavyo dufise ibara ryumuhondo.

Umugabo yirabura ahagaze mumurima munini wiwe mwiza cane, yateyemwo imbuto nyinshi ,akaba yagiye gusoroma ibigori bitanu vyiza, vyari vyawereyemwo.

Umugabo ahagaze mumurima mwiza cane uteye igomwe, utewemwo ibiterwa bifise amababi y'ibara ry'urwatsi rubisi, akaba afise muminwe icuma co gukingira ingwara ibiterwa vyiwe

Ishirahamwe ry'abagabo benshi bariko bagendera amatongo yabo yagutse meza atewemwo ibiterwa vy'ubwoko bwinshi bufise amababi y'ibara ry'urwatsi rubisi nk'irengarenga n'ibiharage.

Umurima mwiza urimye neza utewemo igiterwa kitarakura neza bita iteke, rikaba rifise amashami manini manini afise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ibarabarara rinini ryagutse rikikujwe n'ibiti vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi ,hakaba harimwo abakenyezi batanu bambaye inkima bafise imifuko myinshi ,mu minwe yabo bagiye gusoroma.

Umurima mwiza cane wagutse uteye igomwe, urimiye neza igihande kimwe, utewemwo igiterwa bita itomati zitarasha neza ushigikiwe n'ibiti birebire cane.

Abakenyezi benshi bahagaze m'umurima bafise amasuka yo kubagarira ibiterwa vyabo, umwe muribo akaba asutamye ariko abereka akarorero kukungene babifurira.

Umugabo ahagaze mumurima mwiza cane uteye igomwe utewemwo ibiterwa bita ibigori bifise amababi y'ibara ryurwatsi rubisi , akaba afise muminwe icuma co gukingira ibiterwa vyiwe .

Ihema ryera risasiye hasi ryuzuye umwimbu w'ivyamwa bita amatunda, zimwe zimwe zifise ibara ritukura, izindi z'ibara ry'urwatsi rubisi . Rifise akamaro cane cane ku bana.

Umurima munini mwiza uteyemwo igiterwa kitarakura neza bita iteke rikaba rifise amababi manini manini afis'ibara ry'urwatsi rubisi bibonekako ar'igiterwq kimeze neza

Ubwoko bw'igikoko bita inka yicaye hagati mw'itongo ryiza cane ririmwo ubwatsi bwiza zirya, ikaba ifise akamaro kanini mu bworozi no mu burimyi nko mu gutanga amata.

Umurima mwiza cane wagutse Imana yaremye ukikujwe n'ibiti vyinshi vy'ibigori, bifise amashami maremare afise ibara ry'urwatsi rubisi, n'utwatsi hejuru yavyo dufise ibara ry'umuhondo.

Umugabo yambaye agapira kera ahagaze hagati mumurima munini cane mwiza utewemwo igiterwa bita itomati, akaba afise izitarasha neza muntoki ziwe

Umwimbu mwinshi bashize hamwe w'icamwa bita indimu gifise ibara ry'urwatsi rubisi iyo kiribwe kirakaze ariko kikagirira akamaro kanini umubiri cane cane ku bantu bakuze.

Itongo rinini ryagutse ririmye neza, ririmwo abakenyezi babiri bashoye imifuko myishi cane, yuzuye umwimbu w'igiterwa bita ibiraya, batwaye kugurisha.

Umurima mwiza uteye igomwe urimwo umwonga utewemwo ubwoko bw'igiterwa bita umuceri ukaba ugabuwemwo gatatu n'imirowongo miremire icamwo amazi kugira ngo umwimbu ube mwinshi.

Ikibanza kinini cubatse neza mu mbaho z'ibiti bashizemwo ibigori vyeze batonoye bakanikira hakaba hariho abagore babiri bafise urutaro rwo kubigosoreramwo.

Umukenyezi yambaye umupira w'injishano urimwo amabara: yera n'ayatukura n'igitambara mu mutwe cera ariko aragosorera mu murima munini cane imbuto yari yarateye.

Itungu rinini ry'agutse ritewemwo ubwoko bw'ibiterwa vyinshi bitandukanye bifise amababi y'ibara ry'urwatsi rubisi, rikaba rikikujwe ni nkume hamwe n'ibiti birebire.

Umugabo n'umukenyezi bahagaz' impande y'umurima munini wagutse mwiza cane, bafise mu minwe yabo ibitaro vyo kugosora umuceri basoromye, bawutekera mu mifuko ir'impande yabo yera cane.

Umugabo n'umukenyezi bahagaze impande y'itongo rinini ryiza cane ryagutse, bafise muminwe yabo urutaro rwo kugosora imiceri basoromye mumirima yabo, bongera bashira mumagunira yo kuza kudandaza .

Umurima mwiza, ubuye neza, uteye igomwe, utewemo igitengwa bita ikiyoba, ukaba ufise utubabi twiza duto duto dufise ibara ry’urwatsi rubisi.

Itongo rinini ryagutse riteye igomwe ritewemwo ibiterwa vy’ubwoko butandukanye ,bifise amababi y’ibara ry’urwatsi rubisi , rikaba rikikujwe ku mpande zose n’ibiti birebire.

Ibitegwa vyiza cane bita ibiharage basoromye mu murima, biri kw'isahani yera iteretse kw'ibuye bifise ibara ritukura, iyo bitetswe biraryoha kandi bikagirira akamaro umubiri.

Imifuko myinshi yera yuzuye umwimbu w'ibitegwa mwita ibigori, basoromye mu murima weze baheze ngo bajane mu masoko menshi atandukanye, kubigurisha.

Inyubako y'inzu yubatswe mw'ibumba, ifise akaryango gatoyi yuzuye ubwoko bw'igikoko bita inkoko, zimwe zikaba ziriko zirafungura, izindi zitembera, hakaba n'izindi ziryamye.

Inyubako y'inzu yubakiye neza, yubatswe mw'ibumba ,yuzuye ubwoko bw'ibikoko bita inkoko zikaba ziriko zirafungura, izindi zitembera hamwe n'izindi zikiryamye.

Inyubako y'inzu yubakiye neza yubatswe mw'ibumba yuzuye ubwoko bw'ibikoko bita inkoko, zikaba ziriko zirafungura izindi ziriko ziratembera hamwe n'izindi ziryamye.

Umugabo ahagaze mu nyubako y'inzu yubatswe mw'ibumba yuzuye ubwoko bw'ibikoko bita inkoko zimwe zikaba ziriko zirafungura izindi ziriko ziratembera hakaba n'izindi ziryamye.

Umugabo yirabura yambaye agapfukamunwa n'ishati yera, ariko arapima mu minwe yiwe akoresheje icuma n'umuti vyo kuvura ibikoko vyiwe yorora mu murima wiwe.

Umugabo yirabura ahagaze hagati mukiraro ciza cagutse, cubakiye mu mbaho z’ibiti n' amabati cuzuye ubwoko bw' ibikoko bita ingurube zimwe zirabura izindi zikera.

Inyubako yinzuyubatswe neza mu mpome zirezire yuzuye ubwoko bw'ibikoko bita inkoko zimwe zikaba ziriko zirafungura izindi zitembera hakaba n'izindi ziryamye.

Ubwoko bw'igikoko bita inka gihagaze hagati mw'itongo ryiza cane rinini ririmwo ubwatsi bwiza zirya, ikaba ifise akamaro kanini mu bworozi, mu burimyi nko mu gutanga amase.

Ubwoko bw’igikoko Imana yaremye bita inyoni ,gifise umunwa usongoye amaso yirabura n’utuguru dutoduto ,gihagaze kw’ishami ry’igiti cumye kitagira amababi .

Ubwoko bw’ agakoko bita inyoni , Imana yaremye gafise amabara y’ubururu kakongera kakagira umunwa usongoye amaso yirabura n’utuguru dutoduto gahagarara kenshi ku mashami y’ibiti vy’amashurwe.

Ubwoko bw'ibikoko bita imbata ziri mukiyaga kinini ciza giteye igomwe, ikaba irikumwe nimiswi yayo cumi , zose hamwe ziriko zigendera murizi zitembera

Ubwoko bw'ibikoko bita igikoni gifise amabara yera n'ayirabura, kikagira umunwa usongoye n'amaguru abiri gihagaze ku mashami y'igiti cumye kitagira amababi.

Ubwoko bw'igikoko bita imbata, gifise izosi rirerire n'umunwa munini usongoye cane. Gifise amababa ariko amoya menshi, kiba mukiyaga canke kwisi bivanye naho giherereye.

Ubwoko bw'igikoko bita igikona, gifise amabara yera nayirabura kikagira umunwa usongoye n'amaguru abiri, gusa gihagaze kw'ishami ry'igiti cumye kitagira amababi.

Ubwoko bw'igikoko bita inzoka gifise ibara ry'irabura tsiritsiri, amaso yirabura n'ururimi rugabuwemwo kabiri kikaba kiba mwishamba kandi kiryana.

Ubwoko bw'ibikoko bita inkende bufise amoya menshi yirabura namaso yirabura, bukunzwe cane n'abantu babanyamahanga bwibera mumashami y'ibiti .

Ubwoko bw’igikoko imana yaremye bita Inkende bufise amoya menshi yirabura , amaso yirabura kikaba gihagaze mwibarabara gihetse akana kayo impande y’ishamba rinini.